Bibilii bata la a zeŋ dakogi zu ka kaŋa a zeŋ a dakogi zu kyɛ de kaŋa eŋ o gbɛɛ poɔŋ ka kaŋa meŋ zeŋ a dakogi zu kyɛ ti o nu a dakogi zuŋ ka raba dɔre meŋ a biŋ kɔɔ ba.

Neŋgyamaa la, pɔgebɔ ane dɔbɔ, ka ba zaa su kpare peɛle kyɛ ka teebol biŋ ba sonsoolesogɔ ka boma dɔgele a teebol zu ka bamine zeŋ kyɛ ka bamine are.

Neŋgyɛmaa la a are, pɔgebɔ ane dɔbɔ ka a pɔge kaŋa a eŋ noosimaki kyɛ le zutalaa ka kaŋa meŋ le zutalaa kyɛ meŋ mare bie ka a pɔge kaŋa meŋ a zeŋ kyɛ meŋ le zutalaa kyɛ eŋ noosimaki.

Neŋgyɛmaa la a lantaa, pɔgebɔ ane dɔbɔ ka ba zeŋ gurupu gurupu, ka bamine su bonsɔgelɔ ka bamine meŋ su bompeɛle ka dakogiri a biŋ biŋ ka teebulo meŋ a biŋ biŋ.

Neŋgyɛmaa la a are, pɔgebɔ ane dɔbɔ ka naasaale dɔɔ a su kpare sɔgelaa kyɛ de kaŋa meŋ a la su dɔgele kyɛ seɛ sewɛta pelaa o seɛŋ.